eyyi honoo hen mbaaweren mobtirde ko remaa koo <hesitation> tawa yakkaaki

e wano suuna en

e ballal fond vert climat yadindinde ran e jokalante

En nganndii noon souvent hannde enen kaala ran ko faati e banngal honoo mobte mobtirten ko remaa ko <breath>

ko fof début o ko ga fondement ga par ce que so a ndaari hannde aan a soñii tubaaño maa walla a soñii gerte maa walla suuna walla ñebbe